Nnengera enjuki eziri ku kibajje eky'enjawulo, nga kino kiraga nti za... zaasengawo ne kifuuka omuzinga gwazo nga mwe zikolera omubisi.

Ndaba ekikomera ekyazimbibwa nga kitaayiza amazzi okuyingira eri bannannyinikyo, ne ndaba omwala ogujjudde ebiveera nga n'amazzi agagulimu galaga nga macaafu!

Ndaba emikono egiri mu kutoola ekifi nga kiraga nti gulabika gwali mukolo naye nga buli omu ye yeeweereza ebyokulya by'agenda okulya.

Ndaba abaami babiri, ng'omu ayambadde olugoye olweru nga bayimiridde ku ttu ng'ayimiridde, omulala atudde ku ttundiro ly'ebintu ebikozesebwa nga byeyambisibwa mu kkanika.

Ndaba obumuli obwasimbibwa wakati mu luguudo nga waliwo n'ekinaala eky'ebitaala ekyateekebwawo nga kiraga kyawula ekkubo emmotoka ezimu nga ziyita ku sayidi eya kkono, endala ku ya ddyo, zanguyize abasaabalirawo obutakola bubenje.

Ndaba olusozi oluliko olufu oba kalenge, nga wansi waalwo oba obukkiro buliko ebizimbe ebiraga nti waliwo obusenze bw'abantu, ng'erudda waliyo amazzi ssaako n'ebiyinja ebiddugavu mu mazzi ago.

Ndaba ezzike nga lirina kye lyetegereza, nga liwanise n'omukono oba kiyite okusuula ennanga, nga liri mu muddo ogwa kiragala oba liyite ettale.

Ndaba omukono ogulabika nti gwa musawo oba omukebezi w'endwadde era ng'endwadde eno ewandiikiddwako ye ssennyiga omukambwe kkumi na mwenda.

Ndaba abazannyi basatu erudda waliyo abawagizi abatudde ku butebe obweru nga nabo bambadde engoye enjeru nga bazannyi bali mu kisaawe ekya kiragala.

Ndaba ekibbo ekijjudde ebibala ebifumbiddwa nga biyitibwa ebinyoobwa, ng'erudda waliyo omwami anekaanekanye mu lugooye olweru.

Ndaba abaana ab'obuwala n'abalenzi nga bazina amazina ag'ekinnansi, nga beetisse enkata ku mitwe, abamu beefi babisse ebyoya by'ebinyonyi ku mitwe.

Ndaba esinzizo eddene, abantu gye bagenda okutendereza n'okusaba Omutonzi okubaggulira emikisa gyabwe ssaako n'okkolerayo emikolo nga egy'embaga, kwanjula n'ebirala.

Ndaba olusozi oluliraanye amazzi nga wansi waalwo waliwo ennyumba ez'enjawulo nga waggulu w'olusozi lukwatiddwako olufu oba kalenge omweru.

Ndaba abayizi abatudde mu kibiina balinga abali mu kkola ekigezo oba nga bali mu kusoma ebitabo byabwe.

Ndaba omwana akutte ennyaanya ezisibiddwa mu kaveera, ng'akutte ne ssente mu ngalo, nga waliwo n'ekibbo ekirimu ennyaanya endala nga kiraga yali azitunda.

Ndaba enjuki nga ziri mu kuŋŋaanyizo lyazo oba omuzinga we zikuŋŋaanyiza omubisi, nga ziri mu kukuŋŋanya mubisi mu ekyo mwe zibeera.

Ndaba omwami ayambadde empale ennyimpi nga ya kitaka n'olugoye olw'essaati olwa kyenvu, ng'atisse ekirime eky'amatooke ku ggaali.

Ndaba ekibala eky'ensujju nga kiri ku kikolo kyakyo eki nga kiyina ebikoola ebya kiragala nga n'okumbi waliwo omuddo era ogwa kiragala nga kyeyaze wansi.

Ndaba abaami n'abakyala abanekaanekanye mu byambalo ebya kitaka, nga balina n'eŋŋoma ezikubwa mu nkola ey'ekinnansi, nga bayimba era ng'erabika nga kkwaya nga baaniriza omugenyi omu.

Ndaba emmotoka ey'abalambuzi ng'eyolekera okumpi ewali ekisolo ekiyitibwa entugga nga kiyimiridde mu muddo ogwa kiragala.

Ndaba omwana akutte ejjambiya ng'ayambadde empale enjeru mm ssaati enzirugavu nga yeetisse ebintu mu kkutiya ng'ayinako gy'abitwala.

Ndaba omuzannyi w'omupiira ng'ayambadde engoye emmyufu nga emabega waliyo ebizimbe ebiriko amabaati amamyufu n'ekisaawe.

Ndaba omuvubi ng'ali ku lyato asuula akatimba nga kava mu bbaafu ng'akasuula mu mazzi asobole okutega ebyennyanja.

Ndaba ebibala nga biyitibwa emiyembe nga biri ku muti kwe gibalira ng'emiyembe gino mimyufu mu ndabika.

Ndaba omwami atudde ku pikipiki n'omulala ayimiridde okuliraana essundiro ly'amafuta ng'ayambadde engoye emmyufu, nga kiraga nti atunda amafuta okugaguza abeebidduka.

Ndaba ensozi n'ebiwonvu ng'ensozi zino zisimbiddwako emiti egiri mu mikululo emiwanvu era ng'emiti gino mingi ddala.

Ndaba omukyala omufumbi ng'ali mu kuwaata oba ng'asala ekintu ekimu ng'erudda waliyo omwami amuli ayimiridde amulengera, nga waliwo n'ali mu katundubaali erudda.

Ndaba omuvubi ng'avuba mu biseera ebya enjuba nga egolooba, ng'akutte eddobo alitadde mu mazzi ag'ennyanja nga mulimu n'ebiyinja ebiddugavu.

Ndaba abaami bana waggulu ku kizimbe ekya kalina ng'ababiri basitudde embaawo, ng'omu akomerera.

Ndaba ebizimbe ebiri ku lubalama lw'ennyanja nga ate biri era ku kkiriro gw'olusozi nga kiraga wano nti waliwo okusenga kw'abantu ababeerawo nga bangi ddala.

Ndaba abaana abakoze obunnya ku ttaka, obunnya buno nga bwefaanaanyiriza obw'omuzannyo oguyitibwa omweso oba nga bazannyiramu obuzannyo bwabwe obwa dduulu oba obw'empiki ez'omweso, nga nagwo era bwe guzannyibwa abantu ababiri.

Ndaba eryato eryeru nga liyimiriziddwa okulinaana ne wagasimbwa nga gatikkibwa oba nga gatikkulwa.

Ndaba ekirime ekyalimwa mu misittale emiwanvu, nga kino ekirime galinga amajaani nga mayitirivu, nga ga kiragala.

Ndaba enkoko empanga esibiddwako olulagala nga lusibiddwamu ekyayi, ng'eri mu kikutiya ekya kyenvu, ng'erina omutwe oguliko ebimyufu.

Ndaba enguudo z'eggaali y'omukka ng'olumu ku zo kuliko era eggaali y'omukka. Ne ndaba ensozi eziriko emiti egirina ebikoola ebimyukirivu...

Ndaba amazzi amateefu ag'ennyanja, ng'ebiseera bya ku makya, nga oba nga kawungeezi nga kuliko eryato eddeneko.

Ndaba omukka n'omuliro ogwaka ng'erudda waliwo omuddo ogwakala ekiraga nti ekifo ekyo kyali kikutte omuliro nga kyandiba nti kkuumiro lya bisolo oba ekibangirizi ekimu.

Ndaba abayizi abatudde ku butebe nga balaga nti balina ekyali tibannyonnyolwa okuva eri omusomesa eyali abayimiridde mu maaso.

Ndaba ebyokwewunda eby'abakyala nga birimu obuuma era nga bya byeru.